Bongo tye ame ongabo ikom dol me acata bongo man tye gin aryo acel obedo gomaci ame otweyo ki alat mere aka acel obedo ki koyi me tya anen matar ki koti iwiye

Ka acto bongi me, bongi tye ame ilwaki kwane kwane bongi mogo tye ame obedo cati bongi mogo tye ame obedo kitenge me ki ngolo angola ki mogo tye ame oruke i wi dole

Ot green house tye kipito i ye koni gin acama gin man tye nyanya mokipito kun gitweyo gi malo nyanya man wot i ngado tol mot mot ka gicung gini.

Atin acel ki tote tye ka logo cinggi toto man pwonyo atin me kit me logo cing kede akun gin cung iwi cing akun pii cwer iye motmot acalo bala gin logo cinggi